Ikodzero dzemuntu weshe kuti ave nemukana wekupota achiongororwa uye kupuwa mitombo inorapa mikhuhlani yakasiyana siyana.

Hurumende pamwe chete namapazi anobetseredza munyaya dzezvehutano. Vanopota vachivanisa nharaunda mitombo kubudikidza nekuvapa mishonga inodzivirira zvirwere.

Kune zuwa rakaiswa pashi reku cherechedza kukosha kwekuva nenyara dzaka chena zvinoita kuti vantu vadziviririke kuzvirwere zvakaita semanyoka .

Dzidziso yekuzvingwarira maererano nekudzivirira zvirwere zvakatsaukana, inowanikwa pakawanda panosanganisira mabhuku pamwe namapepa.

Vari munyaya dzezvehutano vanobatana navanamazvikokota munyaya dzezvekunyora, kuhambisa mashoko ari maererano nezvehutano hwakanaka hwevana.

Kunezvirwere zvakawanda zvemunyama, zvinokona kuti zvirapike kana vantu vakakasira kuyenda kundovhenekwa kuzvibhedhlera, vachipiwa mitombo inovarapa.

Vari mubandiko rezveutano, vakazvipira kuti vawanise mitombo, vana vadoko, vachichidzivirirwa kuzvirwere zvakaita semhetamakumbo.

Ikodzero yemwana weshe kuti ayendeswe kuzvibhedhlera uko ano donhedzerwa mitombo inodzivirira zvirwere zvinobata vana vadoko.

Vanoshanda muzvibhedhlera manesi nemadhokodheya vanthu vakazvipira kuti vadetsere vanthu vanorwara zvisinei nekuti vanokona kutapurirwao zvirwere izvozvo.

Manesi namadhokodheya vantu vakazvipira neupenyu hwawo kuti vadetsere vantu vanenge vauya kuchibhedhlera vachirwara.

Kune shangwiti munyaya dzezvidzidzo, dzinoenderana nezveutano idzo dzakazvipira, kuita tsvakurudzo, maererano nezvirwere zvakatsaukana.

Ikodzero dzemwana weshe kuti abaiwe majekiseni anemitombo inorapa zvirwere zvinobata ana adoko, zvinosanganisira manyoka.

Kuna mapato akatsaukana akazvipira kuti adetsere antu pakuwaniswa kwezveutano hwakanaka kubvira kuvana vadoko kusvikira kuvantu vakuru.

Kune mihlangano wepashi reshe inopota ichiitwa vavariro iri yekudzidzisana maererano iri yezvehutano hwakanaka kuvagari venyika.

Kune mapato anodetseredza hurumende dzepashi reshe dzinoona nezvekuwaniswa kwezvikafu kunyanya mundaraunda dzine vanhu vasina zvikwanisiro zvakakwana .

Ntharaunda yega yega inosungirwa kuti ive nemugodhi uyo unoipa mvura yakawanda uye yakachena inoshandiswa pakushamba nekubika.

Ikodzero dzemuntu veshe kuti ave neruzivo maererano nezvirwere zvakatsaukana. uye kuti zvinorapwa seyi kuti vantu vasafa neinorapwa.

Kune magogodera, shangwiti munyaya dzezveutano. Vanopota vachihlangana vachiita hurukuro dzine chekuita nekubudirira munyaya dzezveutano.

Mushando wehurumende pamwechete namapazi munyaya dzezveutano kuwana kwanisa ntaraunda dzega dzega mugondi unemvura yakawanda uye yakachena.

Hurumende dzakawanda dzakaita chibvumirano chinoona nezvekuwaniswa kwemuntu weshe, maererano nezveutano hwemumwiiri kuti vantu veshe vadetsereke.

Kunamapazi makuru akayemera mayererano nehutano, hwevana vadoko, anosanganisira ve" World Health Organisation" ne "UNICEF".

Ndaraunda yega yega inosungirwa kuti ive nemvura yakachena uye yakawanda inoshandiswa pakugeza uye kubika.

Ikodzero dzemunhu weshe kubva kumwana mudoko kusvikira kumunhu mukuru kuti awane mukana wekuenda kuzvibhehlera kwaanondorapwa

Ikodzero yemuntu weshe, kuti awaniswe mvura yakawanda, uye yakachena, inoshandiswa pakushamba maoko nekubika zvikhafu.

Vana vachinge vabarwa vanowaniswa mukana wekubaiwa majekiseni ayo anodziirira zvirwere zvinobata ana adoko zvinosanganisira gwirikwiti nemheta makumbo.

Nharaunda yega yega inosungirwa kuti iwe nepekuchera mvura pakanaka uye pakachena zvinoita kuti vagari vadetsereke.

Kuna mapazi ane vantu vakazvipira maererano nokuita tsvakirudzo pamwe chete noku waniswa kwezivo maererano ne zvirwere zvaka tsaukana kuti vantu vaziye.

Denda reCOVID 19 rakakonzeresa kuti munthu weshe pashi reshe apfeke chivharamuromo chinoita kuti chirwere chisatapukira kubva kumunthu chechienda kune umweni.

Ndaraunda yega yega inosungirwa kuti ive nepekuchera mvura yakawanda uye yakachena inoshandiswa pakushamba pamwe chete nekubika.

Dambudziko reutano hwemupfungwa ririkuramba ichiwanda mukore uno. Nekuda kezvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvehupfumi hwenyika.

Kune mapazi anodetseredza hurumende munyaya dzezveutano wemupfungwa. Vanoita mushando wakanaka wekudetsera pamwechete nekupa zivo kuntaraunda maererano nezvirwere zvemupfungwa.

Hurumende dzinobatana pamwechete nemapazi ano detseredza munyaya dzezveutano hwemupfungwa vachiona kuti vanhu vangadetsereka sei?

Mushando vevabereki pamwe chete nentaraunda. Kuona kuti hutano hwemupfungwa vevana vadoko vachengetedzwa. Kuita kuitira kuti ramangwa ravo rive rakajeka.

Zvirwere zvinosanganisira zvemupfungwa zvinoda kuti vantu vaite muonerapamwe vachihamba uye kudzidzisa vantu maererano nechirwere ichi.

Zvirwere zvakawanda zvinosanganisira kunesa kwemadziso zvinorapwa muzvibhedhlera zvakatsaukana. Vantu vachipiva mitombo kana kuparwa madziso.

Zvibhedhlera zvega-zvega ,zvakaiswa zvikwangwari ,zvinenge zvichiita kuti vanouya vaerenge, vaone kwavanoda kuenda, uye vasarashika.

Zvibhedhera nemakiriniki zvinofanira kuva zvine zvikwanisiro zvinoshandiswa pakurapwa kwavarwere, zvinosanganisira michini, uye mitombo.

Jekiseni arina kujairika kunyangwe kumuntu mukuru kana mudoko, asi rinodetsera maningi pakurapwa kwemikhuhlani yakatsaukana.

Ikodzero dzemuntu weshe kusanganisira vakaremara kuti vawaniswe mitombo inovarapa uye kuti vave nevantu vanovakurudzira mayererano nezvendaramo.

Zvibhedhlera zvinobetsera maningi kuvagari ventaraunda. Nekuti vanoona kwekurumba kana vachinge vabatwa nemikuhlani dzakatsaukana.

Hurumende dzakawanda dzaita budiriro yakanyanya munyaya dzekuwaniswa kwevantu vanorwara mitombo yakatsaukana muzvibhedhleya zvega zvega.

Kune mapoka akazvimiririra ayo anodetseredza hurumende pakuwaniswa pezvikora zvine chekuita nezvehutano hwemupfungwa zvichidetseredza nharaunda.

Zvi bhedhlera zvega zvega zvikuru ne zvidoko zvino sungirirwa kuti zvive nezvi kwanisiro zvino sanganisira peku isa mitombo uye ma kombiyuta.

Zvibhehlera inzvimbo inobetsera muntu weshe anenge arwara kusanganisira vantu vakuru, vakaremara nevana vadoko veshe vanorapwa.

Nharaunda yega yega inosungirwa kuwaniswa chibhedhlera. Zvinoita kuti vagari vadetsereke vawane kwekurumba kana vechinge varwara.

Zvibhedhlera zvinemushando wekurapa vantu vanorwara ngemukuhlani yakasiyana siyana vachipuwa mitombo kana kubaiwa majekiseni.

Zvikora zvapadera zvamainivhesiti zvirikuita mushando wakanaka wekudzidzisa vanoda kuzoita manesi kana madhokodheya mushando uyu

Zvikora zvapadera, zvinodzidzisa vanofunda maererano nemishando yavachazoita mangwani, kubudikidza nekuvapa muchini yekushandisa, vachidzidzira mishando yavo.

Mishando yeshe inoda kuti idzidzirwe naizvozvo zvikora zvepadera zvirikudzidzisa vantu vanoda kuzova manesi kana madhokodheya.

Vanofundira muzvikora zvepadera vanotora nguwa yawo yekudzidzira mishando hunosanganasira hwekurapa zvichizoitawo kuti ramangwana rawo Rijeke.

Kuna mapato munyaya dzezveutano vakazvipira kuti vave vantu vanochenjedza pamwechete nekupa zivo mayererano nezveutano wepabonde .

Hurumende pamwe chete na mapazi ano betseredza vano batana pamwe chete ne ruzhinji rwenyika muku waniswa zivo maererano ne zvirwere zvakaita se kovidhi 19.

Vari mubandiko rinoona nezveutano vanopota vachiita musanganiswa wehwana vachidzidziswa maererano nechirwere cheshura matongo uye kudzivirirwa kwacho.

Kune ana mazvikokota, shangwiti munyaya dzezveutano vanopota vachinhangana vachikurukura mayererano nekuhambisa mashoko ari mayererano nezveutano kuti vantu vadetsereke.

Kune makambeni anopota achiitwa akanangana nevechidiki munyaya dzezveutano. Uye dambudziko rechirwere cheshuramatongo kuti vantu vave neruzivo pamusoro pacho.

Kune madhokoteya ayo akazvipira kudetsera varwere vane dambudziko ramadziso zvinoita kuti vantu varapwe vane dambudziko iri.

Muzvibhedhlera nama kiriniki Muna manesi pamwe chete namadhokodheya vakazvipira kuti vadetsere vantu veshe vanorwara nemitombo.

Zvibhedhlera namakiriniki zvirikuita mushando wakanaka wekuwanisa nharaunda mitombo inovarapa zvirwere zvakatsaukana.

Zvibhehlera nemakiriniki zvinodetsera maningi ndaraunda uye vantu vakakomberedza kuti vawaniswe mushonga inovarapa kana vachinge vairwara.

Ndaraunda yega yega inosungirwa kuti ivewo nechipatara chiripadhuze, zvinoita kuti zvidetsere vagari kana vachinge varwara.

Zvibhedhlera zvine mhatso dzakanaka dzinoshandiswa pakurapa vantu, uye ntaraunda dzinenge dzakachena, uye dzakasvipira.

Ntaraunda yega-yega inosungirwa kuti ive nechibhedhlera chiri padhuze. Zvinoita kuti vagari vabetsereke kana vachinge varwara.

Zvibhehlera zvakawanda zvavandudzwa koreuno kubudikidza nekuwaniswa mbatso dzakavakwa zvinoenderana nemukore uno uye zvikwanisiro zvakaita semapilisi.

Vanotengesa muma pharmacy vantu vanenge vakadzidzira mishando uye vanoziya mitombo inorapa mikhuhlani yakatsaukana.

Zvibhedhleya nemakirinika zvirikushandidzana zvakanaka maningi nembatso dzinoita zvekuchengeta pamwechete nekutengesa mitombo yakatsaukana.

Mikuhlani yanesa pashi reshe Inosanganisira gomarara yakurapika mukore uno kuburikidza nemushini yako inoita kuti vantu vadziirwe kudetserwa.

Kune zvirwere zvakawanda zvisinga kombidzi kuti zvirimwo munyama. Naizvozvo muntu veshe unofanira kupota vachindoongorwa ngemadhogodheya kuchibhedhleya.

Zvava nyore kuti madhokoteya akone kurapa mi kuhlani iri mukati memwiri ino sanganisira kurwadza kwemwoyo kubudikidza nechi muchini chino vheneka zviri mukati.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti arye zvinoutano zvinosanganisira mazanda, nyama howe ,miriwo pamwechete nemichero.

Zvirwere zvanesa pasi reshe zvakaita segomarara zvava kurapika zvirinani mukore uno kubudikidza kwekuwanikwa kwemuchini yechimanje manje.

Mikuhlani yanesa pashi reshe inosanganisira gomarara yakurapika mukore uno. Kubudikidza nemishina yechiyungu yaveko inoita kuti vantu varapwe zviri nani.

Madhokodheya ane mushando mukuru wekurapa vantu vanenge vauya vaine zvirwere zvakatsaukana zvinosanganisira mundani musoro kana gomarara.

Kune mitombo yakadzirwa kuti idetsere vantu vane dambudziko rekurwadziwa uye kupisha kwemushana zvinoita kuti vadetsereke panguwa yakadaro.

Kurya zvakanaka kuita mitambo uye kusiya doro ne forya kunoita kuti vantu vazvi dzivirire ku zvirwere zvakaita se ositoro posisi.

Kuna mapazi makuru epasi reshe ,akazvipira kuti ape ruzivo ,maererano nezvirwere zvakaita sekuneseka pakufema, kuti vantu vadetsereke.

Kubudikidza nemishini yavako vantu vakukwanisa kuongororwa zvirimumwiri zvinosanganisira shuga, mabhiipii nekupisha kwemwiri.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine mbatso inoona nezvekuongororwa kwengazi nemvura dzemumuviri kuchishandiswa yechimanje manje inodetsera pakuongororwa pezvirwere.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine mphatso inenge yakamirira kuti ingochengeterwa mitombo inoshandiswa pakuongororwa kwezvirwere zvakatsaukana.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine mbatso inoitwa zvekuongororwa kwengazi uye mvura dziri mumwiri kuitira kuti zvirwere zvionekwe zvozorapwa.

Mu zvibhedhlera zvega zvega mune mbatso dzinoona nezve kuchengetedzwa kwe mitombo kuti irambe yakanaka isa pisha kana ku tondora.

Muzvibhedhlera zvega zvega mune mbatso dzinoona nezvekuongororwa kwezvirwere, umwo mwune vashandi vakazvipira kuita mushando uyo nemazvo.

Mumbatso dzinoona nezvekuongororwa kwengazi pamwe nemvura dzemuviri dzinosungirwa kugara dzakashambidzika kuchishandiswa mitombo yakasiyana.

Zvibhedhlera zvega zvega zvikuru nezvidoko zvine mbatso inenge yakazara mishini inoshandiswa pakuongororwa kwengazi uye mvura dzemumwiri uchida kuonekwa mikuhlani irimo.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine mbatso inenge ine mishini mikuru ine mushando wekuongorora varwere vanenge vauya nemikuhlani yakasiyana kuti varapike zvakanaka.

Zvibhedhlera zvega zvega zvinembatso dzinoona nezvekuongororwa kwengazi naizvozvo mune mitombo yakawanda inoshandiswa pamushando uyu.

Mishini yechiyungu irikudetsera maningi pakuongororwa kwezvirwere zviri munyama zvichiita kuti madhokodheya akwanise kupa mishonga inodiwa.

Mbatso dzinoona nezvekuongororwa kwengazi nemvura dzemumwiri dzinodetsera maningi pakuongororwa kwezvirwere uye kurapwa kwazvo .

Zvava nyore kuti zvirwere zvibatwa kunyanya muzvibhedhlera kubudikidza ngemishini inoita kuti kuvhenekwa kuve nyore kwezvirwere.

Muzvibhedhlera mune manesi akadzidzira mushando wekusungunusa madzimai anenge auya akazvitakura vachizobara vana vavo munezvakanaka.

Madzimai nevana vadoko varikuita zvakanaka munyaya dzezveutano kubudikidza nezvibhedhlera zvinevantu vanoadetsera .

Zvibhedhlera zvega zvega zvine bandiko rinoona nezvekurapwa kwevana vadoko zvichiita kuti vana vadetsereke mukurapwa kwezvirwere zvakapaukana.

Kune madhokodheya vakazvipira kuti vadetsere vana vadoko naizvozvo vakafundira mushando uyu zvinoita kuti chero vana vasatye kubairwa jekiseni.

Kune kubudirira kwakanyanya munyaya dzemadzimai nevana vadoko pakuona kuti hutano hwavo hwakanaka here uye vana vakura vane hutano hwakanaka .

Hurumende dzakawanda dzaita budiriro munyaya dzezveutano hwamadzimai akazvitakura uye vanenge vabara vana pakudzivirurwa kwezvirwere.

Nyika dzakawanda dziri kuita budiriro yakanaka munyaya dzezvekubarwa kwevana kubudikidza nezvibhehlera zvine zvikwanisiro zvinoita kuti madzimai abare zvakanaka.

Mishini yakawanda irikudetsera maningi muzvibhehlera pakuratidzwa kwezvirwere zvinosanganisira mabhiipii, kupisha kwemiri kana shuga

Mishini yechiyungu iri kudetsera maningi munyaya dzezveutano muzvibhedhlera kana mumakiriniki pakuongororwa kwemikuhlani yakatsaukana.

Mishini yamakombiyuta yakabatanidzwa neimwe yayo yechizvino zvino inodetsera maningi muzvibhedhlera pakuongororwa kwezvirwere zvakatsaukana.

Mikuhlani yanesa pashi reshe yakurapika mukore uno kubudikidza nemishini yaako inodetsera madhokodheya pakurapwa kwezvirwere.

Kune zvikwanisiro zvakagadzirirwa kuti zvidetsere vantu vanenge vane mitezo isina kuringana, kana vaye vanenge vakuwara zvakaita semadondoro.

Kune mishini inoshandiswa muzvibhedhlera ino detsera vantu kunyanya vanenge vakuwara pakugwinyisa mwiiri pamwe chete nekuponesa magodo.

Mishini yemukore uno yaita kuti mishando yamanesi namadhokodheya ireruke pakuongororwa kwezvirwere zvakatsaukana uye marapirwo azvo.

Muzvipatara zvega-zvega mava kuwaniswa zvikwanisiro zvinodetsera madhokodheya namanesi pakuhambisa mitombo kubva pamubhedha uyu kuenda pane mumwe unenge une murwere.

Zvavanyore kumishando yemadhokodheya nemanesi nekuti michini yemazuwa ano yakudetseredza pakuzemenwa kwezvirwere zvakatsaukana.

Kune mishini yakagadzirwa kuti ibetsere vantu vanenge varwara . Inoita kuti vagare vachiongororwa pamishini vachibetserwa.

Zvibhedhlera namakiriniki zvinevo matangi anenge akazara mweya vekufema. Zvinoita kuti vanenge vapererwa nemeya vakwanise kubetsereka panguva yavanenge vachirapwa.

Zvibhehlera zvinosungirwa kuti zvive nezvikwanisiro zvinoenderana nemukore uno zvinosanganisira zvihlyayo zvamagetsi uye makombiyuta.

Kwava nezvikwanisiro zvakaita samadondoro, ayo anoshandiswa neantu anenge akuwara, kana navaya vakaremara, vachidetsereka pakuhamba.

Kune mibhedha yaka gadzirwa kuti varwere va wate munguva yavanenge vachi ongororwa na madhokodheya zvinoita kuti vadetsereke muku rapwa kwavo.

Zvibhedhlera zvega zvega zvinosungirwa kuva nezvikwanisiro zvinoita kuti zvirwere zvisina kujairaka zvakaita sedhayirisisi zvikwanise kuitwa muzvibhedhera.

Kuwanikwa kwemishini mukore uno, kuri kudetsera maningi pakuongororwa kwezvirwere zvakatsaukana, zvinosanganisira gomarara.

Kune nyanzvi dzakazvipira kuti dzidetsere vantu vakaremara vachivagadzirira mirenje kana tsoka dzinoitawo kuti vahambe seamweni.

Kune michini yechiyungu irikudetsera maningi pamishando inoitwa namanesi namadhokodheya pakuzemenwa kwezvirwere zvakatsaukana.

Muzvibhendlera mwava nemichini yechimanje manje inodetsera pakuona kuti ndiani wauya muchipatara uye kuti warapwa here.

Zvibhehlera zvega-zvega zvakaiswa mabhini zvinoita kuti vantu vaone pekurashira marara kuti nzvimbo yechibhedhlera irambe yakashambidzika.

Zvibhehlera zvinosungirwa kuti zviwaniswe zvikwanisiro zvinodetsera pakurapwa kwavantu zvinosanganisira zvigero zvinodiwa kunyanya vantu vachivhiyiwa

Kune michini yakawanda iyo yakaiswa mavhiri zvinoita kuti zvirerukire madhokodheya nemanesi pakuhambisa mitombo uye michini kubva munzvimbo dzakasiyana.

Mazino anoda kuramba akachengetedzwa, kubudikidzwa nekusukwa nguwa nenguwa, naizvozvo kana anesa kune zvipatara zvinoona nezvekugadzirisa mazino.

Kune mitombo yechirungu yakagadzirwa kuti idetsere vantu vanenge vaita dambudziko neganda rawo zvosanganisira kubuda mapundu.

Kune mitombo irikugadzirwa mukore uno kubudikidza nemishini yavako. Imwe ndeyekunwa asi imwe yacho yave yekuzora.

Kune mitombo yakagadzirwa kuti irape zvirwere zvakatsaukana, inosanganisira majekiseni, maphirizi uye mitombo yokumwa.

Kune mitombo yakagadzirwa kuti ideredze marwadzo pamwechete nekuwedzera simba mumwiri zvinoita kuti vanorwara vabetsereke mukupora kwavo

Mitombo yechiyungu inosanganisira maphirizi, inopodza pamwe chete nekuderedza marwadzo anenge anesa mumwiri.

Chirwere chamaronda chanesa kunyanya kuvana vadoko, naizvozvo kune mitombo gakagadzirwa kuti ipodze pamwechete nekupedza maronda.

Kune mutombo yakawanda yakagadzirwa kuti irape mukuhlani yakatsaukana imwe yacho inoita zveku fafaizeya imwe mitombo yekumwa.

Makwenzi akaita segavakava agara echishandiswa pakugadzirwa kwemitombo inorapa antu, inosanganisira yekumwa uye yekuzora.

Mapirizi ndeumwe wemishonga inonyanya kushandiswa pakurawa pezvirwere mapirizi anoita kuti muntu apone kana achinge amamwa kana kumatsenga.

Kune mitombo inoita zveku donhedzerwa kunyanya kudambudziko ramaziso kana dambudziko rechirwere chemunzee vantu vachirapika.

Mamiriro ekubanze akaita sechando kana dutu anokona kuti vantu vaite gosorwa Naizvozvo kune mitombo yakagadzirwa kuti idetsere vantu vane chikosoro.

Mitombo yakawanda mukore uno iri mudetsera maningi pakurapwa kwezvirwere . Imwe yacho yakaita semaphirizi, imwe ndeyekumwa poitawo majekiseni.

Mitombo yega yega inoiswa mumabhokisi ineenge yakanyorwa zvinofanira kuti zviteedzerwe nemuntu uneenge apuwa kuti ashandise mutombo uyu kurapa zvirwere.

Mapirizi ndiwo Ari kunyanya kushandiswa maningi pakurapwa kwematenda akatsaukana amwe acho anoitwa zvekutsengwa mamwe anomwiwa nemvura.

Kunemitombo yakawanda yakagadzirwa kuti idetsere vantu vanenge varwara nezvirwere zvino sanganisire mundani imwe yacho ngeyekunwa poitawo imwe yemapirisi.

Kune mitombo yechi yungu yakaita sama piritsi ino betsera paku podza uye ku deredza marwadzo kune vandu vanenge varwara .

Kune mitombo yakawanda yechiyungu iri kushandiswa mukurapwa kwezvirwere zvakatsaukana imwe yacho inoiswa mumabhokisi imwe inenge iri mumabhodyera imwe yacho inenge iri muzvipepa.

Kwavavo nezvibhedhlera zvinoona nezvekurapwa kwemhuka dzakasiyana-siyana, uko kunewo mitombo inoshandiswa pakurapa mhuka dzinenge dzarwara.

Kunewo zvikwanisiro zvinodetseredza kana muntu achinge akuwara zvinowanikwa uye zvinotengeswa muzvibhedhlera kana kumafamasi.

Kunemitombo, yechiyungu, irikudetsera dambudziko rekubuda pamaronda. Angave aripamyara, kana pamurenje, kana mumwiri.

Kunemitombo yakagadzirwa kuti idetsere vantu vanenge varwara nemikhuhlani dzakasiyana siyana, dzinosanganisira mundani, makumbo uye madziso.

Mitombo yechiyungu inenge yakagadzirwa kubva kumichero iri kuwanikwa muzvibhedhlera kana kumbatso dzinotengesa mishonga.

Kune mitombo yakakosha kunyanya kuvarwere vanenge vachida kuvhiyiwa muzvibhedhlera zvinoita kuti vasazwe kurwadziwa kana vachivhiyiwa.

Kune maphirizi anenge akagadzirwa akaita zvekureba ayo anodetsera pakurapwa kwemikuhlani yakaita sebesha .

Mapirizi ndeamwe emitombo inoshandiswa pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana, vantu vachipona uye kubetsereka.

Mitombo yakawanda yechiyungu irikubetsera pakurapwa kwemikhuhlane hakawanda. Imwe yacho inenge irimubhotoro, imwe muchipepa poitawo imwe inenge irimubhokisi.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirwa kuti idetsere vantu pakupodza marwadzo inosanganisira mapirizi uye yokumwa.

Kuna maphirizi akawanda akagadzirwa kuti arape matenda akatsaukana amwe acho ngeeyero kwotiwo egirini kana machena kana matsvuku.

Manesi namadhokodheya anemushando mukuru wekuti vape ruzivo mairirano nekushandiswa kwemapirizi avanenge vapamurwere

Maphirizi ndemumwe wemutombo inonyanya kushandiswa navantu vakawanda vanenge vachirwara, maphirizi anoita zvekutsengwa uye kumwiwa nemvura.

Kune mitombo yechiyungu iri kubetsera maningi kunyanya kurwadza kwemundani. Kunokonzerwa nezvakasiyana-siyana vantu vachibetsereka.

Kune mitombo yakawanda, yakagadzirwa kut idetsere vantu vanorwara, inosanganisira maphirizi. Mamwe acho,,anoita zvekutsengwa, kwozoitawo anoda kumwiwa nemvura.

Mitombo yamapirizi ndiyo inonyanya kushandiswa pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana uye pakudzivirirwa kwemimba namadzimai.

Mishonga yega yega yakaiswa mumabhokisi kazhinji kacho munenge mune chipepa mukati chinenge chakanyorwa mashandisirwo anoitwa mutombo uwowo.

Mitombo yakawanda yechiyungu inoiswa mubhotoro imwe yacho unoiona iri mumabhokisi imwewo inoiswa mumapepa vantu vachizoipiwa iri imwomo.

Mishonga yechiyungu yatitekeshe kunyanya kumafamasi ,zvinoita kuti vantu vabetsereke pakuwaniswa kwemitombo inorapa mukuhlani yakasiyana siyana.

Madziso anombopota achirwadza naizvozvo kune womitombo yakagadzirirwa kuti idetsere pamwe nekurapa chirwere chamadziso.

Kune mitombo yakatsaukana yakagadzirirwa kuti ibetsere vana vadoko. Kunyanya vachangobarwa kuti vabetsereke pazvirwere zvinosanganisira zvemukanwa kana zvemumiro.

Kune mitombo yechiyungu yava kuvanokwa. Iyo inobetsera maningi pakurapwa kwezvirwere zvemumiro uye besha.

Kune mitombo yakawanda yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere mikuhlani yakasiyana-siyana. Imwe yacho inoita zvekumwiwa imwe ndeyekuzora.

Kuuya wechiyungu kubudikidza nemishini yemazuva ano kwaita kuti mitombo iwande inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana.

Gotsorwa chirwere chinokona kubata muntu veshe. Naizvozvo kune mitombo yakagadzirwa kuti ideredze marwadzo pamwe chete nekupedza gosorwa.

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana zvinosanganisira mundani, gotsorwa kana mushana.

Kune mitombo yakawanda inogadzirwa kuti idetsere vanhu vezvirwere zvakatsaukana imwe yacho ndeye kumwa poitawo imwe yekuzora.

Kune maphirizi akawanda akagadzirwa kuti arape mikuhlani yakasiyana siyana. Amwe ane ruvara rwakachena. Mamwe ndeegirini, kotiwo epingi neeyero.

Mitombo yechiyungu ,iri kudetsera zvakanyanyisa, vantu vanenge vabatwa ngemikhuhlani inosanganisira kurwadza kwemadziso kana kwenzeye.

Mabhokisi anenge akachengeterwa mishonga inorapa vantu, anenge akanyorwa zvinenge zvichifanira kuti anoshandisa mutombo uwowo ateedzere.

Kune mitombo inogadzirwa kubva kuzviwanikwa zvinomera zvakaita samapundo izvo zvinoshandiswa pakugadzirwa kwemitombo inodetsera pakuvaka utano hwemumwiri.

Kunamanesi uye madhogodheya vakazvipira kuti vadetsere varwere vanedambudziko repfungwa. Zvinoita kuti vadetsereke

Ruzivo chiro chakakosha kumuntu weshe naizvozvo varimubandiko rinoona nezveutano kwemupfungwa vanopota vachihlanganisa vantu vachivadzidzisa maererano nedambudziko iri.

Ikodzero dzemwana weshe, kuti kana echinge abarwa, aende kunana chiremba kwaanondoongororwa zvirwere uye kudzivirira zvirwere zvinobata vana adoko.

Zvibhehlera kunyanya zvikuru ,zvirikuita mushando wakanaka pamusoro pekurapa varwere, vanopawo zvikafu zvinenge zvine utano hwakanaka.

Ikodzero dzemwana weshe kuti mukukura kwake apotewo achiwaniswa nguwa yekuti atambe nevamwe vake zvinoita kuti akure akangwara.

Vana vanenge vabudirira muzviro zvavanoita zvinosanganisira zvemutambo kana kugona muchikora, vanopuwa menduro inovakurudzira pamabasa avo.

Vari mubandiko rinoona nezveutano hwehwana hwudoko vanopota vachiita mihlangano yapasi rose iri maererano nokudzidzisana kwezvirwere uye kubatwa zvakanaka kwehwana hudoko.

Ikodzero dzevana vari kubarwa mukore uno kuti huve hwakagwinya kuburikidza nebudiriro muzvibhedhlera kunyanya pahutano hwemadzimai.

Mitambo yakasiyana siyana inosanganisira kuchovha mabhasikoro inobetsera maningi kuvana vadoko kuti vakure vakagwinya vachizvidzivirira kuzvirwere.

Vari mubandiko rinoona nezvevana vadoko vanoita chenjedzo pamwechete nekukurukura nenharaunda pamusoro pekuchengetedzwa kwevana vadoko kubudikidza nemitambo yakaita semabhasikoro.

Madzimai anokurudzirwa kuti apote achindo ongororwa zvirwere zvine chekuita nemuromo wechibereko kuitira kuti vazvidzivirire kuzvirwere zvakaita segomarara.

Ntaraunda yega yega inokurudzirwa kuti iwone kuti utano hwemuofungwa hwevana vadoko kusvikira vepakati hwaongororwa kuonekwa kuti vari kurarama zvakanaka ere.

Kune vakuru munyaya dzezvehutano hwevana vakazvipira kuti vakudzire pamwe nekumirira vana vadoko kuti vava nehutano hwakanaka.

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere vana vanenge vaita dambudziko ramaronda emumaziso, emumaoko kana emukanwa.

Ikodzero yemwana weshe kuti abaiwe majekiseni anodzivirira zvirwere zvinobata vana vadoko zvinosanganisira gwirikwiti namanyoka.

Zvibhedhlera zvega zvega zvina madhokoteya pamwe nema nurse avo vakadzidzira mushando wavo wokurapa vantu vakuru pamwe chete vehwana hudoko.

Zvirwere zvakawanda uye zvanesa, pashi reshe zvaakurapika kubudikidza namadhokoteya nama nesi avo vakadzidzira mushando wekurapa varwere.

Muzvibhedhlera mune vashandi vakadzidzira mushando vekurapa pamwechete navaya vanoita zvekuongorora ngazi nemvura dzemumwiri vachirapa varwere.

Kune mikuhlani yakashatisisa yakaita seCOVID inoda kuti madhokodheya vazvidzivirire kubva mukutapurirwa kwechirwere ichi kubudikidzwa ngekuwaniswa zvekupfeka zvakakwana.

Muzvibhedhlera namakiriniki munevashandi vanoaanganisira manesi namadhokodheya. Avo vanemushando mukuru wekurapa varwere vamarudzi akasiyana.

Kunamaticha varimubandiko rezveutano vakazvipira kuti vadzidzise vanodzidzira mushando wekuzorapa vantu vanorwara.

Kune madhokodheya nama nesi vakadzidzira mushando wekurapa vana vadoko pamwe chete nevantu vakuru vanenge vabatwa nemikuhlani dzakatsaukana.

Kune zvikora zvepadera zvakaita seMakoreji pamwe nama Yunivhesiti varikuita mushando wakanaka wekufundisa vantu vanode kuzova madhokoteya nama nesi muzvibhedhlera.

Vashandi vemuzvibhedhlera vane mushando mukuru wekugadzira mutombo inorapa vantu vanenge vauya nemikhuhlani yakatsaukana .

Kune madhokodheya akadzidzira mushando unoona ngezveutano wemunzeve zvinoita kuti vane dambudziko iri vabetsereke pakuwaniswa mutombo .

Muzvibhehlera namakiriniki muna madhokodheya uye manesi akazvipira kuti vadetsere vantu vanorwara kubudikidza nekuvapa mutombo.

Kuti muntu ashande muchibhedhlera anenge akaenda kuchikora uko kwaanondodzidzira mushando wekurapa pamwe chete nekugadzira mutombo.

Madhogodheya namanesi vantu vakazvipira kuti varape vantu vanorwara asiwo vanedambudziko rekutapurirwa zvirwere kunyanya zvakaita sekhovhidhi.

Ikodzero yamadhogodheya kuti vavaniswe zvikwanisiro kunyanya zvekupfeka. Zvinovadzivirira kupararirwa kwezvirwere zvakatsaukana.

Muzvibhehlera mune ndombi namadzimai vakazvipira kuti vadetsere pakugadzirwa kwemitombo uye kurapa vantu vanorwara.

Vanoshanda mumafamasi vantu vanenge vakatora nguva refu vachidzidzira maererano ngezvemitombo yakawanda kuti vazodetsera vantu vanenge vauya kuzotenga.

Zvibhedhlera zviri kushambidzana zvakanaka namaphamasi pakuwaniswa kwemitombo inorapa mikuhlani yakatsaukana vanthu vechidetsereka.

Mphatso dzinoona nezvekuchengeta, uye kutengesa mitombo, dzinogara dzakavhurwa nguwa dzose, kuitira kuti, vanthu vawane mitombo kana vachinge varwara.

Mhatso dzinona nezvekuchengeta, uye nekutengeswa kwemutombo dzinogara dzakavhurwa cheronguva. Kuitira kuti vanorwara vavane mitombo inovarapa.

Ikodzero dzemuntu weshe kuti ave nemukana wekuwana mutombo kubva muzvibhedhlera pamwe chete nekumbatso dzinoita zvekuchengeta nekutengesa mishonga.

Mbatso dzinoona nezvekuchengeta uye kutengesa mitombo dzinotengeswawo bota rinoshandiswa pakupa vana vanenge vachiri vadoko.

Kuvhurwa kwembatso dzinoona nezvekuchengeta uye kutengesa mitombo kunodetsera maningi pakuwaniswa kwemushonga nguwa dzeshe.

Mbatso dzinoona nezvekuchengeta pamwechete nkutengesa mitombo dzirikubetsera maningi pakuwaniswa kwemishonga kuvarwere vamarudzi akatsaukana .

Vantu vanotengesa mitombo mumpatso dziya dzinoita zvekutengesa mushonga vane ruzivo rwakanyanya maererano nemushonga inorapa zvirwere zvakatsaukana.

Mhatso dzinoona nezvekuchengeta, uye kutengesa mitombo yechimanje-manje kana yechinyakare. Dzinobetsera pakuvaniswa kwemishonga kune vantu vanorwara.

Mbatso dzinoita zvekutengesa mitombo dziri kuita mushando mukuru wekuwanisa vantu vanorwara mitombo inorapa mikuhlani dzakatsaukana.

Mafamasi ,nezvibhedhlera vari kushandidzana zvakanaka maningi, pakuwaniswa kwemitombo inorapa mikhuhlani yakatsaukana .

Kuti muntu atenderwe kutenga mutombo mufamasi anofanirwa kunyorerwa chipepa namadhokodheya kubva kuchibhedhlera chanenge arapwa.

Zvibhedhlera zvikuru nezvidoko zviri kushandidzana zvakanaka nemphatso dzinoona nezvekutengeswa kwemitombo pakuwaniswa kwemishonga kuvarwere.

Muntu weshe unotenderwa kuti atenge mutombo mufamasi kana achinge anyorerwa chipepa nanesi kana dhokodheya kuchibhedhlere kwaanenge abva.

Makambani pamwechete nezvikora zvirikushandidzana zvakanaka navanoita zvekutengesa mitombo pakuwaniswa kwavarwere mishonga nemitengo yakadzakira.

Mafamasi anodetsera maningi pakuwaniswa kwemitombo inorapa mikhuhlani yakatsaukana kubudikidza ngekuwaniswa kwemitombo nguwa dzeshe.

Mbatso dzinoona nezvekuchengeta uye kutengesa mitombo inoshandidzana zvakanaka nezvibhedhlera pakuwaniswa kwavarwere mitombo yakasiyana siyana

Mafamasi akawanda arikuita budiriro munyaya dzekuwanisa mitombo inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana.

Mphatso dzinoona nezvekuchengeta ,uye kutengesa mitombo inorapa vantu vanorwara, dzinoashira mare pamwe chete namakhadhi pakutengeswa kwemitombo iyi.

Mishini yakaita yemakombuyuta inoshanda peshe peshe kusanganisira nekumbatso dzinoona nezvekuchengeta uye kutengesa mitombo inorapa vantu.

Zvibhedhlera zviri kushandiszana maningi membatso dzinoonekwa nemishinga kuti vantu vakarwara nezvitoro zvinovarapa.

Mumafamasi munowanikwa mitombo yakawanda inorapa zvirwere uyewo munowanikwa sipo dzekugezesa kwozotiwo bota revana vadoko.

Vari mubandiko rinoona ngezveutano, vanopota vachipinda muanthu, vachivahlanganisa, apo vachivadzidzisa maererano nezvirwere uye kudzivirirwa kwazvo.

Makambeni inzira yedzimwe dzinoita kuti vantu vapiwa ruzivo pamwechete nekurapwa pachena zvichiita kuti vantu vadetsereke .

Hurumende pamwe chete namapazi anoidetseredza vanopota vachiunganidza vantu vachivadzidzisa maererano nezvehutano hwakanaka uye kudzivirirwa kwezvirwere.

Makambeni anogara achiitwa muntaraunda anobetsera pakuvaniswa kwezivo maererano nezvirwere, uye kurapwa kwazvo.

Hurumende pamwechete nemapazi anodetseredza munyaya dzezveutano vanopota vachisangana vachidzidzisana mayererano nekudzivirirwa kwezvirwere.

Kune makambeni anoitwa akanangana navantu vanoita zvemitambo apo vanenge vachidetserwa mukurapwa kwezvirwere zvakatsukana.

Makambeni ari maererano nezveutano anodetsera maningi nekuti anoita kuti vantu vaungane vakawanda vachidzidziswa maererano nokudzivirirwa kwezvirwere.

Makambeni anoitwa ari maererano ne zveutano ano detsera paku waniswa kwezivo ku vagari pamwe chete ne vantu veshe vanoda kuti vaziye.

Kune makambeni anogara achiitwa navantu vari mubandiko rezveutano apo vanopinda mumuganga vachiunganidza antu vachiarapa mahara.

Makambeni akakosha kumuntu weshe nekuti anopa ruzivo maererano ngekudzivirirwa kwezvirwere zvakaita samarariya kubudikidza nekuwaniswa kwamaneti.

Kuna vana mbuya vemuzvibhedhlera, zvakazvipira kuita mushando, wekuhloya madzimai akazvitakura, vachiona kuti mwana uri mundani, wakagara zvakanaka ere.

Ikodzero dzemuntu weshe kunyanya kundombi kuti dziwaniswe zvikwanisiro zvinovabetsera kunyanya kunguva yavo.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ave neruzivo kunyanya munyaya dzesikarudzi, kuitira kudzivirira zvirwere zvepabonde.

Hurumende nemapazi anodetseredza munyaya dzezveutano hwendombi vanoita vanoita mushando wakanaka wekuwaniswa kwezvikwanisiro zvakaita setonje.

Zvikora zveshe kutangira zvepashi zvinekodzero yekuti zvidzidziswe maererano nezveutano hwesikarudzi zvinoita kuti zvakone kudzivirira zvirwere.

Ikodzero dzemuntu weshe kuti ave neruzivo maererano nehutano hwesikarudzi kana hwemuchibereko kuitira kurwisa mikuhlani yakatsaukana.

Ikodzero dze mwana weshe kunyanya ndombi kuti dzive ne zvikwanisiro zvino sanganira tonje zvinoita kuti va detsereke nguva yavo.

Ikodzero dzemuntu weshe kuti ave neruzivo maererano nezveutano hwesikarudzi pamwe chete nehwemuchibereko kuita kuti vantu vaziye zviwere nekurapwa kwazvo.

Ikodzero yamadzimai kuti vave neruzivo maererano nenjira dzavangashandisa pakurera vana. Dzinoita kuti vakone kuzvichengeta, uye kuzvidzivirira kubva mukubata mimba.

Ikodzero dzemuntu weshe kunyanya madzimai, kuti vave neruzivo mayererano nehutano wesikarudzi pamwe chete nehwe kuchibereko.

Utano hwamadzimai unofanira kugara wakaongororwa kuitira kuti vaya vanenge vaita mimba vana vazobarwa ngeutano hwakanaka.

Ikodzero yemunthu weshe kunyanya ndombi dzichiri kukura kuti dzive neruzivo maererano nezveutano hwesikarudzi kuti vakone kuzvidzivirira kuzvirwere zvepabonde.

Muzvibhehlera munebandiko rinoona nezvemadzimai ane mimba uko kune mishini inoongorora mwana maererano nezveutano hwake kusvikira abarwa.

Ikodzero dze mwana weshe zvisinei nekuti unobva kuri kuti awaniswe zvi kwanisiro kunyanya ku ndombi vachinge vari ku nguva yavo.

Kune michini iri kudetsera maningi panyaya dzezveutano hwesikarudzi inoita kuti vantu vakwanise kudzivirirwa kuzvirwere zvepabonde.

Zvakanaka kuti ndombi dziwaniswe zvikwanisiro zvakaita setonje iro ravanoshandisa kunguwa kwawo zvichiita kuti vave neutano hwakanaka.

Varimubandiko rezvemitambo vakomborerwa mukore uno kubudikidza nekuwaniswa mitombo inowarapa kana vachinge vakuvara .

Mitambo yakasiyana-siyana inobetsera pakuti mwiri irambe yakagwinya, uye pakurwisa zvirwere asivo munenjodzi dzinosanganikwa dzinosanganisira kukuvara.

Kune mitombo namajekiseni yakagadzirwa kuti idetsere vantu kunyanya vanoita ngezve mutambo kuti vadetsereke muviri mwavo.

Mitambo yakawanda inosanganisira kurumba nekutamba bhora inodetsera kuti muntu akure akagwinya uye kurwisa zvirwere.

Vanoita nezvemitambo yakatsaukana inosanganisira kutamba bhora nekurumba vanokurudzirwa kuti vamwe mvura yakawanda pamwe nekurya zvikafu zvine utano.

Kutamba mitambo yakatsaukana, kunodetsera maningi, pakuita kuti mwiri urambe wakagwinya, uye kuti mwiri urwise zvirwere zvakatsaukana.

Mitambo yakatsaukana inodetsera maningi pakuita kuti mwiri igwinye padera pazvo inoita kuti mwiri irwise mikhuhlane

Kune mitombo yakagadzirwa kuti idetsere kunyanya vantu vanoita nezvemitambo, avo vanowanzokuwara, mukuita mishando yavo.

Kune madhokodheya akadzidzira mushando wekurapa vantu kunyanya vari munyaya dzezveutano vanenge vakuwara kana vadambuka kana kuguka mutezo.

Mishina iri kudetsera maningi muzvibhedhlera, pakuongororwa kwezvirwere kuchishandiswa mafoni, pamwe pacho makombiyuta.

Mishini yechiungu, inosanganisira mafoni kana makhompiyutha , arikudetsera maningi muzvibhedhlera pakuwongororwa nekuzamina zvirwere zvakatsaukana.

Hurumende yeRwanda irikuita budiriro yakanakisa mukuona kuti mishini yamazuvaano yakaita samafoni yadetsera mubandiko rezveutano.

Michini yechiyungu inosanganisira ma kompiyuta namafoni irikudetsera maningi pakuzemenwa kwemikuhlani yakatsaukana.

Mishini inosanganisira mafoni nemakombiyuta arikudetsera zvakanyanya mubandiko rezveutano pakuongororwa nekuita tsvakurudzo yezvirwere zvakatsaukana.

Mishini yemukore uno irikudetsera maningi pakuongororwa kwezvirwere zvakatsaukana mishini iyi inosanganisira makombiyuta namafoni

Mishini yemukore uno yakaita samakombiyuta iri kudetsera mani gi pakuzemenwa uye kuongororwa kwemikhuhlani yakawanda vanhu vachidetsereka .

Mishonga yekare yaivanikwa kubva mune zvinomera zvinosanganisira mapundo uye miti. Vachishandisa mashakani pakagadzira mitombo iyi

Zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira mapundo zvinoshandiswa pakugadzirwa kwemitombo yakasiyana siyana inorapa matenda akatsaukana .

Mitombo yechinyakare yagara ichidetsera maningi pakurapwa kwezvirwere, kuchishandiswa mashakani, makwati kana maruva.

Mashango akazara nezviwanikwa zvinomera zvakaita samapundo, makwenzi nemiti iyo inoshandiswa pakurapwa kwemikuhlani yakawanda.

Vantu vatema vanodada nemitombo yavo yechinyakare iyo inorape mukuhlani yakatsukana inosanganisira besha nemundani.

Kune mapundo akawanda, anoshandiswa semiriwo, inoryiwa ichirapa mikhuhlani yakatsaukana inosanganisira guku, tine mbowa nebangarara.

Vanthu vatema vanozikanwa ngekusada ngemishonga yavo yechinyakare iyo yavanoshandisa ichibva mune zvinomera zvinosanganisira makwenzi nemiti.

Mitombo yechinyakare ichiri kuramba yechishandiswa kunyangwe zvinezvi kubudikidza ngekuwanikwa kwezvinomera zvinosanganisira mapundo, makwenzi kana miti.

Kune mirivo inorimwa inosanganisira munyemba. Iyo inokurudzirwa kuti vantu vairye nekuti inopa hutano hwakanaka mumwiri.

Mishonga yechinyakare inodetsera maningi pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana kuchishandiswa mashakani, makwande kana maruva.

Mitombo yechinyakare kuti inowanikwa pakawanda kusanganisira muminda mumagadheni kana mushango.

Kuna makwenzi ano shandiswa ku gadzirisa mitombo yechi nyakare iyo inorapa mi kuhlani dzaka tsaukana zvichi detsera antu.

Mitombo yechinyakare inodetsera pakurapwa yemikuhlani yakasiyana siyana kuchishandiswa mashakani makwande kana maruwa.

Kune mitombo yechiyungu inenge yakagadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera zvakaita samapundo, miti kana makwenzi zvichishandiswa kugadzira mishonga.

Zviwanikwa zvinomera ,zvakaita se gariki zvinodetsera maningi pakugadzirwa kwemitombo iyo inorapa mikuhlani yakatsaukana.

Zviwanikwa zvinogadziriswa mitombo yechinyakare zvava kudetserawo mukoreuno pakugadzirwa kwemitombo yechiyungu inoshandiswa sekuzora.

Kune mitombo yakawanda yagadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera, zvonosanganisira gawakawa kana tsine, zvinogadziriswa mitombo yokumwa.

Gavakava igwenzi radetsera maningi pakugadzirwa kwemitombo yechinyakare inosanganisira mafuta yekuzora pamwechete neyekumwa.

Kune mitombo yakawanda yechirungu iri kugadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera zvakaita samapundo , makwenzi kana miti .

Mitombo ye chinyakare ino detsera maningi paku rapwa kwe mikuhlani yaka tsaukana ino sanganisira besha kuchi shandiswa mashakani kana maruva.

Kuna makwenzi akaita segavakava ayo arikushandiswa pakugadzirwa kwemitombo yokumwa kana yekuzora zvichidetsera antu.

Gavakava radetsera maningi pakugadzirwa kwemitombo dzakatsaukana dzinosanganisira dzokumwa uyee dzekuzora zvichidetsera antu

Kune vantu vazvipira kuti varime zviwanikwa zvinomera zvoshandiswa semitombo inorapa mikuhlani yakaita semundani.

Kune mitombo yakawanda mukore uno iyo yakagadzirwa kubva kuzviwanikwa zvinomera zvakaita segavakava zvirikushandiswa pakuzora kana kumwa.

Mitombo yechiyungu irikugadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera zvakaita samapundo, makwenzi kana miti ichigadziriswa mishonga.

Mitombo yechinyakare iyo inowanikwa muminda kana mushango inoshandiswa pakugadzirwa kwemitombo inorapa zvakatsaukana.

Kune mitombo yakawanda yechiyungu irikugadzirwa kubudikidza nezvivanikwa zvinomera, uye michero pakugadzirwa kwemishonga inobetseredza muhutano hwemumwiri.

Kune mitombo yechinyakare inoshandiswa pakurapwa kwezvirwere zvakaita sezvemundani. Izvo zvinenge zvichida maoparesheni kuzvibhehlera.

Kune mitombo yakawanda irikugadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera inosanganisira mafuta ekuzora uye mishonga yekumwa.

Kuna makwenzi anowanikwa mushango kana muminda anoshandiswa semishonga yechinyakare pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana.

Kune masamba akawanda akagadzirwa kuti adetsere pakurwisa zvirwere zvakatsaukwna anosanganisira kofi.

Mitombo yechinyakare inodetsera maningi pakurapwa kwemikuhlani yakasiyana-siyana inosanganisira besha, mundani nemusoro.

Vantu vatema vanozikwanwa ngekudada nemitombo yavo inowanikwa mushango , mumunda kana mumagadheni ichivadetsera kurapa zvirwere.

Mitombo yechinyakare yagara ichishandiswa mukurapwa kwematenda akatsaukana, kuchishandiswa mashakani kana nzinde.

Mashango, kunyanya emuAfrika anebudiriro yakanyanyisa mukuwaniswa kwemitombo yechinyakare kubudikidza namapundo nemiti inorapa zvirwere.

Kune mapundo akawanda anoshandiswa semitombo yechinyakare pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana zvinosanganisira manyoka.

Vantu vanokurudzirwa varye mirivo yakatsaukana, inosanganisira mutsine nebangarara, matimati uye mbowa.

Kune mapundo akawanda anoshandiswa pakurapwa kwe zvirwere zvakatsaukana amwe acho anoita zvekumwiwa mutii mamwewo ndoanoshandiswa semuriwo.

Mitombo yechinyakare iyoo inogadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera zvakaita semapundo zvinobetsera pakurapwa kwezvirwere inwe yacho inomwiwa mangwanani koti masikati imwe husiku.

Vantu vatema vanoziikanwa nekushandisa mitombo yavo yechinyakare kuchishandiswa mashakani, maruva, makwati kana ntikiti.

Kune mitombo yakawanda inogadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera zvakaita samapundo izvo zvinoshandiswa pakurapwa kwezvirwere.

Mitombo yechinyakare yagara ichikurudzirwa kuti ishandiswe pakurapwa kwezvirwere kuchishandiswa mashakanyi, maruwa kana ndikiti.

Mushonga yechinyakare yagara ichidadisa kunyanya kuvantu vatema nekuti inorapa mikhuhlani yakawanda inosanganisira besha nemundani.

Mitombo yechinyakare ichiri kushandiswa mukore uno kurapa zvirwere zvakatsaukana kuchishandiswa mashakani makwande kana maruwa.

Gavakava ragara richidetsera maningi pakugadzirwa kwemitombo inosanganisira yekuzora pamwe neyekumwa zvinoita kuti vanhu vadetsereke.

Vantu vatema vanozivikanwa nekushandisa mitombo yechinyakare inowanikwa kubva mune zvinomera zvinosanganisira mapundo makwenzi nemiti.

Vantu vakusimawo makwenzi pabanze pavanogara kitira kuti vadetsereke namashakani makwati kana maruva.

Kune mitombo yechinyakare inoshandiswa pakurapa dambudziko rekuneseka pakuita tsvina kuchishandiswa mashakani kana makwati.

Makwenzi anomera anosanganisira gavakava rinodetsera maningi pakugadzira mitombo inorapa zvirwere zvakatsaukana zvinosanganisira maronda.

Kune mishonga yakawanda yechinyakare inoshandiswa pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana inosanganisira michero tsangamidzi nemagomboti .

Mitombo yechinyakare inodetsera pakugadzira kwemishonga inorapa mikhuhlani yakasiyana-siyana, inosanganisira magavakava.

Mitombo yechinyakare, yavakuwanikwawo kunyangwe pamatso zvinoita kuti vantu varumbe padhuze vachitora mitombo inovarapa chero nguwa.

Mitombo yechinyakare iri kushandiswa maningi kunyanya nevantu vatema. Naizvozvo kune vantu vari kuita mishando yekusima miti inorapa.

Mapundo arikushandiswa zvakanaka semutombo inorapa mikuhlani yakatsaukana inosanganisira mundani.

Kubva makare, kuna mapundo anoshandiswa semitombo inorapa mikhuhlani, kuchishandiswa mahlakani pamwe pacho panoshandiswa maruva.